Bino bitindilo oba bisaala isi babasa nga bye khu khwanikhilakho omena ela nga banikhile khungaki omena umukali nabi, omena oyu bamufo bamulooba kukhwama mumetsi bona kali atayi

Kametsi kamakali nabi nga khumetsi khulikho lilyato litwela lilimo umundu mutwela wa'ambile kumu kango akha kuwa kametsi nuwo lilyato linyalisane khukyenda nenga lilyato lyabonekhane nga lisembele ni khundulo

I'ngeni indwela nga bakinyusile mumetsi bakirere a'ano barerewo ni kumuloobo kwayo ku'kiloobele nga khawuutsi khekhu'muloobo khali kha'yellow nga bakha'bowanisile busaawo, i'ngeni nga wakinyusile mumetsi ifwa.

Kametsi kamakali naabi isi kkhulanga khuri inyanza kalikho kamato kabili libofu ni lifiti nenga antse sali khabonekha bulaayi taa saawa tse'angolobe

Baatu bataru bali mulyaato nga babili ba bakulu umwana mutwela umwana, bakulu babili bawambile kimikango bali ku kuwa mezi ne ajela ne lilyaato lichende.

Syisolo sitwell syesi balanga bari namunyu syikhaale mubunyaasi nga bunyaasi buleyi nabi ne bubonekhana kumumu kwa bwosya nabi syebuli bwa green, syisolo nga syatsikilile oba syakhulya syisolo syino syinyolekhana musyisaali

Umusani mutwela nga wemile isi balima kumuchele, ela nga wa'ambile shilkapo mukhono wakwarire isaati iye kamakhono kamaleyi ne wakafumbile, inga khumurwe kwe wakwarireho khakofila kha wanga webuwile busa ileso sha mwalo

Kano kametsi kamakali nabi nga khumetsi khulikho lilyaato litwela, khu lyaato okhwo umundu wikhalekho mutwela, Khali tsya mumoni nga ba'andikhakakho khu lyaato okhwo nenga bili mu colour iye imali ni'imwanga

Ano khulukudo ilikho imokokha iyimile awo ne aluwande e'motokha iliwo umusani mutwela uwimile khuga khusimbi ne gaali yewe nga watikhilekho kamatoore magaali mangene nga ne tsindulo aliyo abandu bamulolele

Ino italangi yakonele asi mubunyaasi yalolelele itaayi nenga isi ikonele bunyaasi bwayoma, abonekhane nga isi kumumu kwoshawo naabi yalolele khetsikilila babashe khulya.

Basaani bakali nga bekhale khu lyaato nenga kamayengo kali khu nyaanza khakababirisa bubi kametsi kha katutuba, kali ka mawanga nga buli mundu wakwarire helmet imbesemu ni reflector imbesemu ba'ambile kyimikango khabafuka ilyaato.

Lino liru balibowele e- barelemo ishindu mukari balibikhile awo khu metsa nga umwana wemile inyuma weyambile khukusaala walilolelele oba baboyelemo shina mukari?

Ukuno kusoolo kwe musisaali kwesi balanga bari inguche kwekhaale asi mubisaala nenga bisaala bili ne kamaru ka green , kwekhaale kwawambile kumukhono ukwako imunwa kwalolele mungaki.

Bakhasi babili mutwela khatsakha, bekhaale khu mukhekha khabanaba nga inyuma wawe iliwo babandu babandi bataru ni umwana mutwela babalolele byesi khabakhola.

Luno lugudo nga lulikho tsimotokha ni tsipikipiki tsili khutima nenga khundulo khwe lugudo kulikho babaandu bali khukendela bigele nga aliwo umukhasi uli khukhwitsa kweno abawo umusaani ukwarile ikofila ye basilamu uli khutsya kwataayi.

Inyanza nga kametsi kaliwo kamanjii naabi nga khulikho lilyato litwela lyongene ate mbawo uwukhalekho taa nekhungachi kamafumbi kaboyile kamawanga ni liggulu lya'ambile lyafanile blue

Kano kametsi kakatima ela nga khakekha, khundulo i likho bunyaasi ni libaale ni umundu mutwela uli umu zungu wikhale khundulo nga wakwarire tsingubo tsimali nitsi ngato tsimali tsilimo bu wanga walebalebesele ku mulobo kwe mu metsi kha khakakho khu wamba tsinyeni

Babana basomi bekhale mushibina khuzi desk nga bwosizana balolelele ibweni umwana umulala umukhana wabuwa litsune wahambile i'pen nga ilikho shifunikho shibesemu.

Shimuli nga shili mu'colour iya purple shimiliyu naabi inzushi yetsile yasimilekho khenunamo butsamu, butsamu bwesi inzukhi inuna musimuli nibobbuchiyeta yakhola bubushi bwawoma naabi paka ni'babandu bola khubunywa

Lukudo nga khundulo khwe lukudo lulikho kumutaro kwesi kametsi kekhilamo nga ibweni we lukudo eno wemileyo umusani mutwela wakwarire boots umuwanga ni shyangakyi sha orange ali khukhasimu khafiti kha miina.

Ano kametsi kamande kamanji naabi nga kalikho lilyato litwela khulyato khulikho abandu bataru nga babili bemiile buusa uwakhataru wemile khukari wasutile kamakhono ke'mugaki wasutile ni Khasaala nenga ankye sikhabonekha bulaayi taa abonekhane nga angolobe

Tsisolo tsemusisali oba tsikhafu tsemusisali tsimili indala ili nitsitsika tsayifunyamo yaloleleleno nga'tsasilile naabi tsindala tsakhupile kumukongo khatsikenda tsemile mubunyaasi

Ano iliwo umukhasi umuzungu uwu khale shimbi nibutimba bwesi babuwakilemo tsingokho era ni tsimbata nga khatimba khakyibole khalimo tsingokho tsimwanga bubulikho khukari tsa brown luwande lulundi tsiliwo tsimbata

Ba bana nga kha bakyendela khu lugudo, ba - bakali betwihile tsikhu tsawe nga ni ba bandu bakhulu balikho bakyendela mundulo mwe lugudo, babonekhane nga a bama khuramba munimilo, umwana mutwela uwe ibweni wakwarire shiteteya shya orange si shilikho kamakhono ta.

Kametsi kamangi nabi namwe kesi khumanyile khuri i'nyaanza nga khulikho kamaato kamangi kamene, iliyo lilyaato ilimile lweno nga bahandikhakho bihandike nga lyasutile bundu nga butimba sibonekhana lya parkingle lili nga lye korofa.

Kyiminywinywi kye mubanga kyibili nga kyaleya imunwa naabi kyili mu rangi imali, kyili mukyewa kha kyikyenda nga mukyewa umwo mulimo bunyaasi buleeyi naabi bwakholesera ni bumuli luwande lwatayi.

Khano khamuli nga khali khamiliyu naabi khali mu rangi imwanga nga khukhamuli ikho iliyo inzushi iyimile kho ilikho inunamo butsamu, butsamu bwesi inzukhi inuna mubimuli, nibwo bukyiyeta yakhola bubushi.

I'nyanza imbofu nabi nga kameetsi kali muka mu langi iya blue. Lilyaato litwela lili khu nyanza ela nga lyemikhilekho bandu bataru, mutwela khafuga babandi babili bemile ibweni.

Tsino lisomelo lyetsitsushi nga tsitsushi tsabusanebo kimilundi kibili, khubusanabo kimilundi kibili khaliwo khalala khakhemile busa khukali nga khaconnectingile busa lisomelo lye tsitsukhi tsibili tsetso atwela nenga tsitsushe tsili tsingali naabi

Muno mulukyingi, nenga mulukyingi umwo bayombekhamo tsi'nzu tsingali nabi tsi esi bandu bamenyamo, nga shangelekha shiliyo kyimisaala kyimileyi atenga kya green.

Bumuli bumiliyu naabi nga buli mu rangi iya purple, biliyo nga butaru, inzushi yakwiile khukhamuli khatwela ili khununamo butsamu, butsamu bwesi inzukhi yamisa mubimuli nibwo bukyiyeta yakhola bubushi.

Gameetsi gamagaali naabi nga khundulo khwe gameetsi khulikho bunyaasi ni gamabaale ni gonya yasamile mukhanwa yalolelele mumetsi khegana khukwilamo.

Umusani mutwela nga wakwarire ikofila imbesemu, ni T-shirt imwanga wasitamile asi ali kha osha bikyuma khubyonga uhu- uhu rambisa kamasanyalazi.

Abaana bali bakali naabi bafiti bali khu'luguddo khabakyenda nga buli mwana wetukhile khapila khe'kametsi khumurwe babonekhane nga bama khwama khulutsi khutaya kametsi khabayilaka tsingo tsabwe

Umusani mutwela ukwarire tsi galubindi, wakwarire ni ikofila khumurwe nga khumakhono kwe khulikho i sawa, wakwarire isaati imwanga, wikhaale khu shalani she nga wa'ambile thingubo mukhono tsesi akana khunaba, era warele ni khushalani imutsi imali.

Babana bekhale mushibiina, nga balala bali ebweni balole- bekule bitabo byawe, balolelelemo umwana mutwela wa wambile i pen mukhono ukundi wekhale walolelele ibweni.

Bakhasi babili bazungu nga bekhale ano chiina, mutwela wakwarile kumu'sweater kumumali, mutwela wakwarile shangaki shiwanga nga bositsana bapaminga khatsune bakhesa inyuma khamina i'laptop nga mutwela walelekho kumukhono

Shisolo she musisaali shesi khulanga khuli inguje shekhaale sha ambile tsinzala chaso, shaleyele imunwa nga shili shimali shili ne kamoya kamamali ne esi shikhaale ilikawo busaala buli ne kamaaru ka green.

Abandu bakali nabi babemile e'line nga basamile mukhanwa bafanile bali ukhwemba, bebonyele tsisumbati bafula bakwalire ni tsi t-shirt tse green, nga anduro iliwo tsingoma tsibili, babili benamile kha bapa aba khabasa khabemba, kha bapa ni mukhono

Kametsi kamakali naabi namwe isi khumanyile khuri inyanza nga andulo ekametsi iliwo kumuyekhe amala basoleli bakali babene bemiile ba'ambile kutimba khabakhwesa khabakhakakho khukhunyusa mumetsi

Kino kimisolo kye mumetsi kyesi khumanyile nga hippopotamus ela nga kili mumetsi ela nga kimilala kyasutile kamanayu kakyo mungaki nga kha kisuba ikindi kyatsile mumetsi kyatsowa nabi i'munwa, kili ni khukhuru khufwiti, tsimoni tsakyo tsa brown.

Buno busolo bwe mushisaali namwe bwesi khulanga khuri bukhisi, nga buli bukali naabi buli mukyewa kha bukyenda ne bufura bwalolelele ino oba khabulola shili khutsya mumoni nenga lukyewa lwesi bulimo bunyaasi bwayoma.

Umusani uno nga wakwarile imbale i'jeans nenga wachifumbile wakwarile shangaki sirandafu ni' kofila imbesemu khakhakakho khusindilha ingali yewe akhalisa luggudo inyuma wewe liyi umukhasi mutwela wakwarile ibibu iya green

Ano mutsi nyingi isi kametsi kama nga kametsi kaliwo kamangi naabi kha kasunaka, ketusa lufumbi asi ela ni tsindulo iliwo kyimisaala, tsindulo iliwo bunyaasi, kametsi kakhosele nabi kamawanga